Waa suuqa wayn ee bakaaraha

Waa gacmo is heesto waxaa kaloo ii muuqda calanka Somaliya

Waa supermarket waxaa yaalo alaab farabadan oo

Waa doorsho looskiisa lagu daadiyay

Meeshaan waxaa ka muuqdo sadex surwaal

Waa qeybta nadaafadda waxay wadaan jawaan

Waa birta cafeega ama kobashiinka

Warqad hawr kalar ay kujirto

Waas shumac midabkiisii yahay buluug

Waa bakeeriyaal jalmado

Waa guri alwaaxdiisa qaxwi yihiin

Waa guri dhismihiisa socdo

Waa matoor iyo nin ag taagan

Waa Guri cadaan ah mutulel kiisu yahay shumac shumac

Waa cano gasac ah oo fitamiin kujiro

Waa qol iyo fadhigiisa miisa qadaa saran

Waa geel daaqayaan qorax sii dhacayso

Waa hool oo daah yadiisa yahay caddaan

Geed oo geed babaay ah